Shangu yerudzi gutsvuku, rubvumbu irikuratidza kuti iri yakasiiwa yachembera zvayo yanzwa nekupfekwa. Uyezve iri pachitsikiro cheruvara rwutema nerwubvumbu.

Muti wakadyarwa une mashizha egirini uchiri mudoko. Wakadyarwa mubepa dema uye bepa iri rakabatwa mumaoko emunhu. Muti uyu une mapazi madiki-diki kwazvo.

Mhete iyo inowanzoshandiswa pamuchato yakapfekwa muchigumwe. Yakagadzirwa nesimbi. Mhete iyi inohwinya nguva dzose zvinoiita kuti iyevedze.

Mhuka yerudzi rwembuya mugogoda ine ruvara rweshizha. Iyo yakamira pamusoro peshizha, makumbo ayo akapetwa.

Nzvimbo iyi inorasirwa marara iyo inoonekwa marara akazara nehuyanga. Inoonekwa zve inesora rakafa. Iripedyo nomugwagwa.

Chivakwa icho chakanamirwa mapepa mapepa anoratidza kuti ndeevanhu vari kutsvaga kuvhoterwa. Chine misuwo yakavhurika kuratidza kuti pane mabasa arikuitwa ipapo.

Mudziyo unoshandiswa pakufambisa magetsi neunotora magetsi uchiendesa kunharembozha. Zvakare mudziyo unoshandiswa pakugadzira nziyo.

Sango remiti yakasiyana-siyana imwe mipfupi imwe yakareba ine mashizha akawanda, akati bviki bviki uye ine mazhizha mashoma imwe ine mapazi akakura mamwe madiki.

Musika unotengesa nhumbi uyo uri pedyo nemugwagwa une tara pamusika apa pane nhumbi dzine mavara anosanganisira machena, matsvuku negirini dzine mutsara mutsara uye pane chigaro chiri pamberi chine ruvara ruchena negaba rinochengeta chando.

Mudziyo unoshandiswa pakupara pasi muchitora tsvina dzinenge dzisingadíwe pasi dzinosanganisira mashizha. Une ruvara rweshizha nemubato mutsvuku.

Midziyo yekushandisa pakurima inosanganisira zvekucheresa, zvekutakurisa ivhu nemaruva ekushaka akadyarwa mumagaba akanaka akaita zvekuumba.

Zvigadzirwa izvo zvakagadzirwa nesimbi zvinosanganisira mafafitera zvakaradzikwa pasi apo pasina masora pane ivhu chete.

Mhuka iri musango . Mhuka iyi ine ruvara rutema neruchena rwakaita mutaro. Mumwe mutaro unopfuura pakati pemaziso weruchena neimwe mitaro miviri inopfuura nepamaziso ese. Ine nzeve dzakamira, inoratidza kuchenjera.

Mureza wenyika une ruvara ruchena nerutema nerutsvuku, nenyeredzi iri pakati ine ruvara rwebhuruu. Ruvara rutsvuku rwakashandiswa pamhinzwa miviri yakanobaya panyeredzi.

Shangu iyo yemucheno, iyo inowanzakupfekwa nemadzimai. Inowanzakupfekwa panguva yekupisa kuitira kuti gumbo rikwanise kupinda mhepo, panguva dzakasiyana siyana. Ine ruvara rutsvuku.

Pikicha unoratidza tsoko iri mumuti iyo ine pameso patema iri chena. Yakazorora rumwe ruoko rwakabatira pabazi romuti rumwe rakabatira zvakare pabazi romuti.

Ndiro dzakarongedzwa dzinosvika tanhatu dzine ruvara ruchena. Dzinoshandiswa pakudyira. Dzakarongedzwa pasimbi inodzibata kuti dzisadonha.

Imba yekutandarira yakanyorwa pamberi payo nemavara matsvuku kuti 'night club' uye ine rusvingo rwekuchengeta pamusha apa

Vatambi vezvikwata zviviri varikutamba mutambo webhora remaoko revolley ball ari muzvikwata zviviri mumwe arikurova bhora mumwe arikuvhikira bhora kuti risagohwa.

Nzvimbo iripakati pedhorobha inoonekwa nemugwagwa umo mumugwagwa umu murikufamba mota ine ruvara rutema kwozoti zvivakwa zvirefu zvirikumashure zvimwe zvine ruvara rutsvuku.

Bani rine huswa hwakaoma nemiti iri chinhambwe imwe yacho ine mashizha yakapfumvutira imwe haina uye ine muhombe hombe kwazvo nedenga risina makore.

Mufananidzo uri kuratidza bhinzi idzi dzakohwewa. Dziri kuda kushandiswa pakubika adzisati dzaoma dzinoonekwa nemakanda acho manyoro achine ruvara rweshizha.

Dandemutande rinedumbu rinemitsara-mitsara inepatema nepachena nepaneruvara rwegoridhe uye makumbo anepatema nepachena.

Rokwe refu iro rine ruvara ruchena panzvimbo yakakura uye maruva akaiswa neruvara rwebhureki ari nechepachifuva.

Munhu anotamba mutambo wokuzvisimbisa. Uyo ari kutozvisimbisa, akapfeka sikipa ine maoko mapfupi nechikabudura chine ruvara rutema.

Midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa mabasa akasiyana-siyana. Inosanganisira sando inoroveswa zvipikiri uye zvipikiri nejikipurevhu iyo inoshandiswa pakusunga mapuranga.

Muchero wemupopo uyo une mapopo akaibva nemamwe mambishi wakabereka kwazvo ayo akaibva ane ruvara goridhe asati aibva ane ruvara rweshizha.

Vakadzi vari kufamba vakapfeka nguwo dzakasiyana siyana vamwe vakapfeka nguwo chena vamwe vakapfeka nguwo dzine ruvara rwegirini nerutsvuku nerwupfumbu.

Maruva anoshongedza pamba ayo akavakwa pamberi perusvingo rwakavakwa nesemende rwuchivharira dzimba dziri mukati dzakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Padivi pedzimba idzi pane miti mirefu iripo.

Nzvimbo yakavakwa zvivakwa zvakareba zvichienda mudenga. Pakanyorwa zita rekambani iripadhuze kunzi Neti bhengi. Nemota dzakamiswa dziripamberi panzvimbo yadzinomira.

Munhu akapfeka chihovhorosi chine mavara anosanganisira matema nemachena uye chisina mawoko marefu neshangu chena dzakasungwa netambo chena. Akatakura nhava.

Mota dziri kufamba mumugwagwa une tara dzemhando dzakasiyana siyana dzeruvara rwakasiyana siyana dzinosanganisira chena netsvuku nedzimwe nhema. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti mihombe iriko.

Tambo dzinoshandiswa semabhande mumotokari idzo dzinoita kuti mavhiri anoita kuti mishina yemotikari ifambe atenderere.

Ruva rinemashizha egirini raka zvarwa mupaper re bhureki rinemavu masvuku. Pepha iri rakazvarirwa ruva rakaiswa pamusoro pema sora.

Maruva emhando dzakasiyana-siyana akadzvarwa mumagaba ayo akamboshandiswawo mamwe mabasa. Maruva aya anemashizha uye akasiyana zvakare. Padivi pemagaba amaruva aya panowana chigumbure chisina chunhu.

Zvigaro zvinogarwa mumba yokutandarira zvichena izvo zvakakomberedza tafura iripakati pazvo.

Vatambi vamutambo. Vamwe vakamira vamwe vakagara. Vakapfeka nhumbi dzakasvibira dzakanyora nezvimavara matsvuku.

Mhuka inonzi nzou yakamira iri musango. Iri kuratidza kuti iri kudya kudya kwakanaka nokuti tinoona masora nemiti izvo zvakaikomberedza zvinoipa kuti iwane zvokudya zvakasiyana siyana. Mhuka iyi inoyevedza.

mureza wenyika inevara mashanu anosanganisira rwegirinhi, ruchana, rutsvuku, nerwebhuruwu nerwegoridhe.

Mbhodhoro edoro rwe rudzi rwe "sir edwards" ayo akazara asati avurwa. Rimwe rine muvaro musvuku, rimwe rinemuvara webhuru, rimwe rinemuvaro webhurawuni. Uye paside pemabhodhoro aya panemagirazi anedoro shoma.

Munhu akapfeka nguwo chena kumusoro dzine maoko marefu anosvika kuzvatsa uye akapfeka mutodo une ruvara rupfumbu neshangu. Akabata bhachi dema mumaoko nenhava mune rumwe ruoko.

Muchina unoshandiswa pakusona uneruvara rwuchena uye unomubato unobatiswa pakutakura muchina uyu. Unetsono iyo iripamusoro pegwapa dema, gwaba dema iri panesimbi iripo.

Nzvimbo inoitwa mabasa akasiyana-siyana. Anosanganisa ekutengesa inevanhu varikutengesa mumwe arikutengesa mabhora aneruvara rutema neruchena nevamwe varikuda kutenga kana kutengeserwa vakatakura nhava.

Shangu idzo dzine ruvara rutema. Dzakagadzirwa nomucheka uyo unotatamuka uye dzakanyorwa neruvara ruchena necheparutivi padzo.

Mabhuku uye nezvinyoreso zvemhando dzakasiyana-siyana Izvo zviri kutengeswa muchitoro chekutengesa zvinoratidzwa nemitengo iyo yakanyorwa ichiratidza kuti chimwe nechimwe chiri kuita marii.

Vhudzi rakagadzirwa mumusoro rakaita zvekurariswa idema richibwinya. Rinosiya mutaro kuruboshwe kwemusoro nemumwe mutaro pamusoro penzeve.

Mudziyo uyo wekushandisa. Wakagadzirwa nesimbi kunerumwe rutivi. Uye Kune rumwe rutivi une mubato uyo unoshandiswa pakubata kana tichinge tichishandisa mudziyo uyu.

Muchina wechigayo icho chinogaya zvinhu zvakasiyana siyana. Wakagadzirwa ukaiswa ruvara rwegoridhe. Une vhiri riri kurudyi iro rinotenderedzwa kuti muchina uyu ukwanise kufamba.

Mugwagwa urimudhorobha unofamba motokari dzemhando dzakasiyana-siyana. Unekumativi kwawo kurikufamba vanhu vachikwira nekudzika vachipesana. Motokari dzirimumugwagwa uyu dzimwe ichena dzimwe inhema nemadutavanhu zvakare.

Vatambi vemutambo avo vanoratidza kuti vakunda mumutambo wavo vakamira vachiratidza menduru dzekukunda kwavo uye mapepa anoratidza kuti vakunda mumutambo.

Mhete yemugumbo yakasungirirwa mugumbo yakagadzirwa inobwinya uye yakashongedzwa ichitenderedza mhete iyi.

Shangu dzine mutumbi mupfumbi muviri wese. Dzine mukati mutema. Dzine tambo dzinosungwa kana dzichinge dzapfekwa. Dzakagadzirwa nemucheka unodziya.

Rokwe refu iro rine mavara akasiyana-siyana anosanganisira egirini, nematema, neebrurauni uye rine mucheka muhombe.

Vanhu vanosanganira varume nevakadzi nevana vadiki. Vamwe vamwe vakabereka nhava vamwe vakatakura. Vakapfeka nguwani dzinoratidza kuti kuri kupisa. Vari panzvimbo inoita zvekutengeserwa zvekudya.

Nzvimbo iyo inedzimba dzakavakwa, pane pamwe panoita zvekutengeswa nyama. Tinoona rusvingo urwo rwakanamirwa mapepa ezvematongerwo enyika. Kozoti mugwagwa uyo wakaiswa tara.

Shangu ine ruvara rwakasvibira miri wese nechitsiko chitema netambo dzekusungisa apo inenge dzapfekwa. Yakanyorwa kunzi Puma kumashure neruvara rwegoridhe.

Mhuka chena iyo yakamira pedyo newaya. Waya iyi ine simbi dzakaiswa ruvara rwegirinhi. Pedyo newaya iyi pane ruva riripo iro rakanaka.

Mhuka yerudzi rwenhoro iyo ine ruvara ine ndoro mbiri pamberi payo chena nenyanga dzinoreba dzichienda mudenga. Nzeve dzakamira nemuromo mutema.

Nhumbi idzo dzakapfekwa dzinosanganisira chena. Mune shangu chena uye chikabudura cheruvara rupfumbu.

Vatambi vemutambo mumwe mutambi ari mudenga achida kubata bhora achita kuti agohwese, mutambi uyu akapfeka zvitema kumusoro, nezvichena kuzasi, neshangu tsvuku. Vamwe vatambi vakatarisa vachiona mutambiro waari kuita.

Mutori wemafirimu ayo arikutora mutambo urikutambwa. Akapfeka nguwo tsvuku dzineruvara rwuchena neruvara rwutema.

Shangu dzokupfeka. Idzi dzine ruvara rutema, rutsvuku uye dzine tambo dzine ruvara rutema neruchena. Tambo idzi dzinoshandiswa pakusunga bhutsu kana dzichinge dzapfekwa.

Nzvimbo ine misha ine dzimba dzavanhu iyo iri kuvakwa dzimba. Tinoona dzimba dzimwe dzave nemarata. Dzimwe dzimba dzine marata akacheneruka amwe akasvibira. Dzimwe dzimba dzichiri kuvakwa pane zvidhinha zvakaunganidzwa nevanhu vari kufamba mumugwagwa nevamwe vakagara padhuze nedutu remavhu.

Vanhu vakagara zvinoratidza kuti varipamusangano. Vakagara pazvituru pamberi pavo paine tafura, umwe akabata runhare mbozha, umwe pamberi pake paine bhuku, umwe akasunga chitirobho.

Nzvimbo irimudhorobha ine mugwagwa urikuonekwa motokari dzemhando dzakasiyana uye dzineruvara rwunosanganisira rupfumbu norutema. Dzirikufamba mumugwagwa nedzimwe dzakamira kunze kwemugwagwa. Nevanhu varikutengesa zvinwiwa nevamwe vakamira pedyo nechingoro chirikutengesa zvinwiwa.

Shangu dzinopfekwa kazhinji nemadzimai . Dzakavhurika kumasure, dzine bhandi rinoshandiswa pakusunga kana dzichinge dzapfekwa. Shangu idzi dzinoita kuti gumbo riwane kupinda mhepo kana dzakapfekwa .

Muti weruva uyo wakadyarwa mugaba. Rakaita zvekuumbwa rine ruvara rwe pfumbu. Muti uyu une mashizha akasvibira nemamwe akatsvukuruka.

Chirimwa icho chebhinzi chineruvara rweshizha raakuoma. Icho chakabviswa. munamai vacho. Chinoonekwa kuti chakasvika panguva yekuibva zvakanaka. Uye chavapadyo kuti chichikwaniswa kudyiwa.

Mhuka yerudzi rwekamba iyo ine ruvara rwakasvibira uye ine demhe iro rinoshanda kana ichinge yasangana nemuvengi inopinda imomo yozviviga.

Nzvimbo yokutandarira iyo yakaiswa chigaro uye maruva akadyarwa munzvimbo iyi akashongedza nesora iro ririkunyatsokuchengetedzwa zvakanaka zvinoonekwa nokuyevedza kwarakaita.

Vanhu varikuita mabasa akasiyana siyana. Vamwe vachifamba vamwe vakamira. Vakamira pamberi pezvitoro zvinotengesa nhumbi, uye pamberi paine motokari chana.

Ruva iro rakajarwa padyo nechidziro chemusha rine mashizha ekuzasi akaoma uye mashizha ekumusoro manyoro, mashizha aya akareba.